<music> eeyi * en camininii denndaagal * eɗen mbaawi wiide Bossowé fof walla mbiyen denndaangal fuutankooɓe <music> <music> kala to ndemoowo e ngaynaako woni e ndeer leydi Fouta en caminii ɗum en calminii banndiraaɓe ɓee fof jeeri e waalo e ɓee ɗon ne hilifaaɓe men diine <music> e autorité administrasive administrative uji kadi ɓe ngonnduɗen ɗo kadi e diwaan hee kamɓe fof en calminii ɓe en njuurimaama ɓe en njejjitaani mawɓe remooɓe en njejjitaani kadi mawɓe men aada ko wayi no Samaba Houleye Sall en kamɓe fof to Agname Koɗi <music> <clears throat> eeyi

eeyi Mamadou Amadou <music> Allah jaaraama kadi en njettii joomiraaɗo o no feewi nde o hokki en kadi tawtoreede kadi oo ɗoo ñalawma e tawtoreede kadi oo ɗoo sahaa haa mbaawen artude kadi e yewtidde e koye men e ƴeewde kadi kala ko ŋakki e golle men kandi goñcen eeyi kala ko ɓeydata en kadi njokken heen eeyi a weltanaama no feewi noon no mbiiɗa ni kadi hannde en ngartii kadi geɗe men kadi surtout kadi ko fati e ndema kaa eeyi hannde kadi eɗen nganndi kadi joolal waalo ngal kadi ngal woɗɗoyi eeyi jabbere nde kadi nde waɗɗoyi no feewi eeyi ɗum saabii noon hannde kadi mbaɗɗen émission spéciale e pour ƴeewtaade kadi ko waɗaako kadi holɗo tolnii eeyi e kadi ko jogaa ko kadi holko jogaa eeyi établissement men Kane et fils ngonɗo to Agname Thiodaye woni fawru denndaangal fuutankooɓe fof eeyi holko woni toon e holko jogaa toon Amadou Tidiane donc ngartaa heen seeɗa

eeyi Allah jaaraama a jaaraama Amadou Tidiane eeyi <laughs> eeyi kono noon hade men nadde e holko jogaa e fawru men ndu <coughs> eɗen jiɗnoo kadi addude témoignage ji hono remooɓe ɓee eeyi ko <coughs> ko holko ɓe njiyi e holko heɓaa ko nde puɗɗo ɗen noon natande e programme goodaaɗo o eeyi